Wotsɔ atikutsetse aɖewo ɖo asie. Atikutsetse sia ƒe ɖewoe nyɔ; atɔtɔ, karɔt, tomtosi kple bubuawo. Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe atikutsetseawo ŋgɔ. Nyɔnu sia do awu si ƒe amadede nye blɔ eye nɔnɔmetata aɖewo hã le eme.